Oyo tomoni awa eza nzungu, eza nzungu électrique. Eza nzungu ya courant eza électrique, yango esalaka esengi kutu kozala na réchaud te, kozala na moto te eza nzungu ya électrique.

Oyo tomoni awa ezali ebele makasi ezali savon, oyo esungaka bato mpona ko sokola nzoto to pe bilamba ezali savon.

Statut oyo toza komona eza ya Pamelo moka musicien, asalaki musicien tomoni date de naissance na ye eza 1945 date na ye ya kokufa eza 1996.

Awa tomoni na bala bala, ba mama vraiment baza koteka, ba para soleil eza wana me tomoni tonton moko amemi brouette oyo ba bengi na nkombo ya pusu ba bengi yango pusu.

Awa ba pièces oyo toza komona eza ba pièces et aidaka , eza ba pièces ya ba ajusteures. Ba pièces oyo tozomona ekataka mabende et aidaka ba ajusteures makasi mpona mosala.

Oyo to moni awa eza na langi ya pembe, eza cuve ya toilette . Yango mosala n'ango eza po na toilette, po na douche, oyo ba bengaka yango cuve .

Oyo tomoni awa ezali nyama ya zamba, afungoli monoko me nyama yango aza na langi mibale. Aza na langi ya pembe, pe na langi ya moyindo.

Awa tomoni ba mindele bafandi baza na kati ya ko solola bato bayindo baza mibale wana, baza na reunion na bango. Baza na reunion na bango bazo sala ya mosala, baza na kati ya ko solola.

A oyo ezali monéné makasi, pe ezali na ba ngomba ,na ba ngomba wana matiti ezali na langi ya mayi ya pondu.

Awa tomoni na mire awa ba desine ba éléphant misato. Na ba elephant misato wana tomoni ya mokolo na ba misusu baza ya bana, eza ba éléphant.

Oyo tomoni awa eza ba mituka tomoni libanda na bato mibale ba telemi wana, me ndako oyo ya monene tozo mona eza ndako ya motu te eza ndako ya l'etat eza ndako ya police.

Awa tomoni motuka ya monene me tomoni bato ya mingi, bato ebele bato oyo ezali bana-kelasi awa bazo mata motuka toyebi te soki ezo mema bango wapi.

Awa ezali mwana toza komona mwana azo presente modele ya suki na ye, ezali vraiment kitoko makasi. Azali mwana mwasi azo lakisa biso modele ya suki na ye.

Oyo tozali komona eza na langi ya pondu, me yango nde pondu. Yango nde pondu, ezali liboso ya lopango eza na porte ya langi ya motane.

Awa pe toye komona motuka oyo ba bengi bus, bus yango eza na langi ya mosaka eza na bato na kati me liboso ya motuka yango tomoni mwana mobali atelemi.

Awa tomoni ndako moko ya monene makasi, kasi ezali ndako ya moto te awa ezali na Brazzaville pe ezali sale de Professeur.

Oyo tomoni awa ezali cynte, eza cynte ezali likolo ya mesa ya cynte. Cynte eza na langi ya moyindo, na langi ya pembe.

Awa tomoni ba sani mibale, na kati ya sani wana eza na fufu oyo ba bengi fufu ya manioko. Na safu mibale, na legume, eza na pili pili, na kati pembeni na yango eza na canette.

Oyo tozali komona awa ezali ba joueur bazo kende kobeta lisano ya ndembo, ezali ba joueur ya football bazo kende kobeta bale.

Awa tomoni bana bazali na kelasi, bana bazali na kelasi baza kotanga. Mais ba lati ba tenue na bango ezali na langi ya mayi ya pondu, bazali bana kelasi.

Oyo ezali armoire oyo ezali armoire oyo tozo mona eza armoire ba fabrique yango na mabaya, me eza armoire place ya ko bomba ba biloko eza armoire.

Awa toza tomoni restaurant, restaurant eza na kiti ya mabaya me na suka kuna eza na motu afandi alati polo to tokoki kobenga ngo t-shirt eza na langi ya pembe.

Motuka mibale moko ezali na langi ya pembe, mosusu ezali na langi ya moyindo, na ngambo na bango bana-kelasi mibale bazali ko tambola.

Awa tomoni ba pinga bazali ebele me bazali likolo ya motuka, kasi bazali ba policier tomoni bazali vraiment ebele.

Nyama oyo mibale tozali komona ezali ligorodo na nkoba, kasi ligordo azali na langi ya mayi ya pondu eza ligordo na nkoba.

Kasi oyo elakisi biso tomoni ezali na kati ya zamba, kasi na kati ya zamba wana ezali na nyama oyo ba bengi dindon. Kasi azali ye moko te, azali pe na bana na ye mibale ezali dindon.

Awa tomoni mama na mwana moko ya mobali , na mwana mosusu ya mwasi, na mundele pembeni na bango na jeune garcon mosusu . Baza wana to moni oyo bazo presenter biso eza mayi, eza kisi te mais eza mayi ya komela .

Awa tomoni motuka, motuka encadrema ya mabende nango eza na langi ya motane, me na kati ya motuka wana tomoni eza na ba pneu mibale.

Oyo ezali mbisi azalaki na kati ya mayi pe ya matiti, mpona koluka bilei ya ko liya cofture nde tozo mona azo lia cofture.

Oyo ezali mafuta ya bana mibali lait de beauté ba bengi yango na nkombo ya clair man, eswaniaka poso ya bana-mibali makasi vraiment.

Awa to moni mwana mwasi a lati chapeau na ye, bana basi baza misatu pe na bana na bango . Ezali place ya tourisme ba yaka po na ko sepelisa bana na bango .

Awa tomoni nzete eza na langi ya mayi ya pondu, kasi na nzete wana tomoni nyama moko aza wana nyama yango kombo na ye eza likwanga nzala.

Fruit oyo tozo mona eza na langi ya mayi ya pondu. Eza lilala te, eza mandarine te, me ezali citron yango ba bengi yango citron.

Awa tomoni ndako. Ndako eza ya monene makasi mais libanda wana tomoni mutu azotambola, na pembéni nango, tomoni batié bandérole, na kati ya bandérole wana, soki ozumé bien, okomona bakomi "la foi ne suffit pas"mais eza na drapaux liboso ya ndako wana.

Awa tomoni mapapa, mais mapapa yango tomoni eza on dire mapapa ya piton. Mapapa yango likolo na yango eza na langi ya moyindo, eza mapapa ya bana basi.

Awa to moni bato ba zali na kati ya reunion, baza na reunion na bango mais na sima na bango, na ko mona drapeau eza na langi ya mayi ya pondu, eza na langi ya mosaka, na se n'ango na moni eza na langi ya motane .

Tomoni ba jeune oyo tozo mona baza ba sportif, baza misato ba kangi ba foto na bango me bazali nde ba sportif.

Awa na moni ba kiti mibale eza na langi ya motane, na langi ya bleu. Mais moko eza ya ko telema, moko mosusu eza ya ko baluka.

Oyo tomoni awa eza jardin, na jardin yango eza na nzete mibale ya minene pe eza na ba kiti ya mabaya pembeni nango, ba jardin matiti nango eza na langi ya pondu.

Awa ezali famille papa na mama na bana na ye ya mobali pe ya mwasi, mais tomoni mwana ya mwasi ya moke ye nde aza na telefone azo lakisa famille na ye toyebi te soki azo lakisa bango nini.

Awa tozo mona ezali stade me na kati ya sale yango eza ya ba sportif, me eza ya ba beti ndembo te. Eza ya bato basalaka mosala ya sport ba bengi basket.

Motuka mibale ezali liboso ya lopango pe pembeni na yango ezali na moto a telemi. Kasi motuka ya liboso ezali na langi ya motane, motuka ya nsima ezali na langi ya mayi ya pondu.

Toye komona fruit oyo kasi fruit oyo eza na langi na mayi ya pondu, eza mibale me kasi eza fruit nini, ba bengi yango nini? eza fruit oyo ba bengi mamboya.

Mwana-mwasi atelemi azali na suki ezali na langi ya moyindo, pe alati singlet oyo ba bengi dos nu ezali na langi ya moyindo suki na ye kitoko vraiment.

Awa toye komona ezali na papa moko azali na kati ya bureau na ye pe alati veste. Mais na nsima mokongo na ye tomoni drapeau ezali wana eza na langi ya mayi ya pondu, pe na langi ya mosaka, na langi ya motani.

Oyo tozo mona awa eza ba fruits to moni ananas, tomoni bitabe, tomoni lilala, eza wana to moni ba confuture eza wana, nyonso tozo mona ezali ba fruits .

Oyo tomoni ezali mbetu, mbetu yango eza ya likolo na ya se. Mais na se nango eza na tapis eza na langi ya mayi ya pondu, eza mbetu.

Awa tomoni motuka. Motuka yango eza na langi ya pembé, pe na langi ya moyindo kasi ezali libanda na balabala pembeni ya motuka yango eza lopango.

Awa tomoni bwato misato eza na kati ya mayi mais ezo tambola te eza pembeni, pembeni nango tomoni ba matiti ya mingi ba fleur mingi mais eza na langi ya mayi ya pondu.

Aza na kati ya terrain ya basket azali ko sakana oyo ezali terrain ya basket na sima na ye, ezali na ndako pe ezali na ba pelouses ya langi ya mayi ya pondu .

Awa tomoni motuka, motuka yango eza na langi ya mayi ya pondu mpe eza na langi ya pembé mais motuka oyo eza na problème ékangami. Tomoni eza na kati ya mabéle nde bazoluka moyen nini bakosala po babimisa yango.